Ubbatookka nu sooni guuran nu xiskkiyottidaashin maallado 12u saatiyappe doomminnekka nu sooni so miishshaappe issuwa gidida eraadooniya aaway cishshayees. Ubbatoo I dooyiyode ubba ha sooppe waanoo giissees. Guuraa xiskkuwappe nuna dagantti dagantti denttees. Ubbatookka hagaappe laa waananee giishin issitoo so miishsha gidida eraadoonee mooretti aggiis.

kaamee ubatookka asaa naata ubatookka yappe haappe simeressiyogan eretiis, issitoo arbaamincce katamaappe biidi yiidi diya kaame badeesa kataman kundiis yaatinnekka zarphiyan geliigiyoorinkka asay daroy hayqqiis. hegaappe denddidaagan toophee kayyottiis.

Nuun issitoo luxanawu luxetta keettaa gelin issi luxissanchchay nuun issi nay denddidi oyshsha oychchiis, oyshshaa oychchin watti watti aggiis ayssi giyaaba gidikko soon giigetenan yiis. Yi yiira coo buraqi buraqi biishin issitto issi na'y oyshsha oychchiyoorin waatti wattinne haniyoobay ixxiigiis geliyoossay ixxiyoorinkka ubba na'ay yiilotinne hanqqeetigiis.

Xaacee ubbatookka nu heeran seeraa naagissanawu eqqees. Gidoppe attin kaysoy A yayyiyogaakka aggiis. I diishin A zokkossaara wuuqqiyogaa doommis. Hegee aybippe doommidaagaanee giikko eti kaysota bochchokkona, aggiigoosona. Hegaappe denddidaagan keehippe yiillotida nu.

Wolaytta Sooddo Yunburshshiyaappe Guchche Gule doy AyreLandde giyo biittaa be'anawu woykko xomoossanawu biiroosona. Hegakka qassi ha'i ha'i pootuwaa denddidi yaa yeddoosona. Hegrekka issi gitaaba Toophpheeranne AyriLanddeera de'iyaa gayttotetta keehippe minttees.

Manggoy mitta qommotu ayfiyaappe issuwaa ikka qassi miyo saatiyaan ubbakk saassoyees. Qassikka qassi wozanankka irxxi gees, la aybba lo"i!

Qibaatee puulayiya miishshatuppe issuwa. Qibaatiya issi na'ay qassi meeshettidi ubba bilccibiliciiddi kiyidaagaa ambban be'ada laa hagee waani qibaatiya uyanaanii gaada yiillotada aggaas taani.

Darotto asa naati wolaytta woga quma gidida bacciraa keehippe doososona shin taana hegaakena ufayssena ayssi giyaaba keena gidiko a miyo saatiyaan taassi ayddekka cooggaara sakkees tana, haga gishshatawu tana keehippe lo"enna.

Hagaa biraadisttee issitoo urqqaappe oosettidaagee nusooni aayyiya woxiya kattishiini meqqi aggis yaatiyorinkka woxee coociya maayi aggis yaatin aayyiya woxiya la hagaa kophpheta denttoo gaydda yiillotada aggaagaasu.

Ha'i wode ehiiddo maayuwa wolaytta wogaa qonccissiyagaa asay mayiyode ayba lo"i ha'i qassi dungguzza meran ubbay shiishshidi oorattabaa malattissidi ehiiddo maayoy asaa ubbay a maayees taanikka hagaa shammiyakko tana lo'ees.

Issitoo issi keettaa taani biini galbbaappe oosettida buquraa oydiya bolla utissidosona. He galbbaappe oosettida oydee tana muume qum"idi qum"idi aguwa ixxiis. Laa eti waati oottidonaa? Galbbaappekka qassi oydiya eti waati giigissidonaa?

La hagee asaa minotettay la aybaa lo'iyaabe; hagee doza tokkanawu xeessan danccidi iin bookkiyobakka oyqqidi eti biyooge tana ayba ufayssiyabe. Hageekka keehippe lo'o.

Dere asay ubbatookka yiilloyes. Ayissi giyaaba giikko miqqayinniyoogaappenne qanaatiyogaappe haraa erenna. So asay qassi ba asay ba naati daro xoqqa darajjaa gakkana mala amottes. Kare asay qassi uufiyogaanna caddiyogaa darotoo dares. Tana yaatiyo gishshatawu kare asa hegaa keena lo'enna.

Nusoo away doosiyoo oosotuppe issoy goshshaa. Ubbatokka biidi gaden bul"ees gooyyees harummees. Yaatin nuuni yiillottidi aybi niyoo xaayin hagaatan daafuray yaagin ta naato oosuwaa doossana beeseetta giidi nuuna zooriis.

Hagee wooriyan wottiyo alleeqoy dumma dumma gatiya ekkika issoy issoy ayiba lo'i? phoolidi asaa wooriyan wottiyode asaa be'a be'a ges. Hageeka qassi ba bayizettiyoosan kaqetti uttis. Bayizettiyoosankka kaqettidaage laa eqqa phooles

Ta dawutaara bollan de'iya malaatay tana lo"enna. Ubbato eti aati aattidi kassanchchatu malaataa ehoosona hagee kasanchchatu malaatay nuna ay maaddi kare bawu kuwaassiya ponqqiyaageeti biray qanxxettiyode ay maaddi wolaytta wogatuppe besiya issi malaataa wottokkona?

issi geettay keexettiiddi wuribee naagee beettees qassi sinttaarakka corabay beettees ha sinttaara diyaabay ayba geetettii qassi sinttaara issibaikka eqqi uttiis hagee eqqidabi aseeyye harabee miiyya baggaarakka diyaabay aybe

katta keettan cora puulattidabai beettees qassi xarphpheeza bollan uttida buqurai aiba geetettii xarphpheezaikka qassi aiba merantti etti uttide ha katta keettaa sunttaikka aiba geetettii?

cora asay ispporttiya oottiiddi deyaagee beettees. ha cora asaikka oottiiddi de'a ispporttiya qommoi aiba geetettii ha asatu qodaikka woqqee etikka qassi uttidobai aiba bollan qassi ayba giddon de'iyoona?